Kuqakathekile ukuthi nxa usenza esibhedlela kumbe usebenza ezindaweni lapho okweletshwa khona abantu abagulayo uzivikele ngokugqoka izigqoko loba izembatho eziyenza ukuthi uvikeleke kumkhuhlane etshiya-tshiyeneyo engatholakala esibhedlela